Bihi n ʒiya ŋo ka yino ʒi kuɣu zuɣu ka yino dabi o tooni ka ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa mii pamdi o ka so ʒɛ bi zuɣusaa ka bia gba ʒi o luɣuli zuɣu

Paɣaba n ʒɛya ŋɔ ka niraba ʒɛ bi nyaanga ka lihiri ba ka bi piri piri salima nim bi nyingoya ni

Paɣaba ni dabba n boŋo ka tihi ʒɛ bi zuɣusaa ka paɣaba maa shab gbubi ŋmana ni gbambihi ka paɣa ʒɛ o zuɣusaa ka bia ʒɛ n baɣa o

Achomo n tam buɣum zuɣi ka paɣa ʒiya yaarili niŋdi piɛɣu ni ka paɣaba ayi ʒia ka yino gbubi bia ka gaɣa dozim ʒɛ bi tooni ka bihi ayi mii ʒɛ dundoli ni

Paɣa n doya ŋo ka yɛ liiga ʒiɛ ka di booi booi zaɣ nuɣso ni zaɣ dozim di nyoɣani ka chinchina ʒɛ o nyaanga chinchina maa mii nyɛla kom balibu balibu

Nachimbi n bɛ salin boɣali ni salin boɣali maa mii duli tihi n ʒɛnʒɛya ka so ʒɛ salin boɣali maa ni ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli ka shab mii gba yɛ liiga nuɣso nima bɛ di puuni

Salo n ʒiya ka shab dabdabiya ka shab mii ʒi kuɣusi zuɣu ka katawiya ʒiɛhi tonto bi zuɣusaa ka tihi ʒɛ bi nyaanga

Paɣiba n-ʒaya ka loori ʒe bɛ nyaaŋa ka ninsala be di zuɣu ka paɣiba maa ʒiya ka pɔna tam bɛ naba zuɣu ka naanzuhi be pɔna maa puuni ni sima ni kariwana

Bihi n ʒɛya ŋo ka yino ʒɛ bi tooni ka nyaɣa daligu ka so gba ʒiya ka daligu ʒɛ o tooni ka bidibgi ʒɛya ka yɛ liiga piɛlli ka gbubi bolli

daadama n-cheni ka loori piɛlli gba tam palli maa zuɣu jirambisa ʒeya ka kpakpanima gba pa teebuli zuɣu ka ambrelanima ku tɔ n-gili luɣili kam

Kom n boŋo ka niraba bɛ di puuni ka bɛ ŋarim ni ka tihi bɛ kok maa kpaŋa ŋarim maa puuni gba piɛɣu biɛni ka bihi ata ʒi bi gba dinni ka piɛɣu bɛ di gba ni

Silmiin paɣa n ʒɛya ka bihi guuna ti tuho soli Bihi maa niraba ayi yɛla liiga ʒiɛ ka yino yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli ka bi ʒi dikpuni gbuni